Mageh giss lekka bu refet mogi amm lu neteh ak been fosoon color y lekka bi mugi amm fosoon fosoon color.

Mageh giss ayy ndenda bena bi dafa aam lu weex bena bi nyong ko benda si kaw lu bulo si gnaw bi tamit mogi weex arr benda yu refet teh nyu reey.

bange gis waaf bi gal bu mog ngi teer kalba ngi et pay otox ab ay niñu bari.

Magee giss neeke, neeke bu raay, neeke bi mugi am bunta bu nyol, plainterr bagi netee mugi am lu weeh.

Maangy gis benah gigain, gigain baangy khess, manah karaw bu honhu, karaw bangy gudu, mungy sol yehreh yu rafet , mungy tiyeh kalpeh ci lokhom bi.

Mageh giss poss poss bi keyt len ko defareh wa nyun fa di dugal ay keyt lool keyt bi nak puss bi nak poss bi dafa netex posi keyt la poss bi dafa netex.

Jigeen bu sol yehreh bu nyeoul teh tiyeh calpet bu weeah ak ayyi nataal yuu nehka ce ganawam.

Mageih gis jigeen bu hess bu sol mbuba bu nyeoul, mugeih sol mbu ba bu rafet bu am ayyi kuloor yuu barri.

Mangeh kess natal, natal bu jigeen , jigeen bu ndeygumba , amna ayy natal yu nekah si kow , kett bi , kett ti hebarr la .

Mangi giss naari karton. Karton bii, karton garabi Yoo la. Karton bangi amm lu weex, lu xonq ,ak lu ñuul

Maangy giss lehberre, lehberre bu mak, lehberre bang cii birr ndoh mii, lehberre bangy njull, mungy oubi gehmengh njam bii, mungeh duga cii birr ndoh bii, gehna cii birr njaa bi dii dugu cii birrr ndoh bii.

Magi giss ay netal ay nitt yu bari nyun si neka mang seh giss njeeti rew mi Fi nekon keyit bi nak keyti xibaar la.

Maa ngi gis ay moto, moto bu ñetti. Maa ngi gis moto bu ñieti tanka, moto bu xoñgu la. Mungo am baas si kow ak ay plansor yu bari si ganaaw ak nek bu rë ci kow.

Maa gis jigéen. Jigéen bu ñoool, mu ngi ame kalpe, am kawar bu ñiool. Mungi am jaaru ak ay lam ci loxoom yi.

Mage giss nyari dalle, dalla yee dalle taka la dalla be amna lu weeh dalla amna lu weeh dalla la be munna neka dalle goor muna neka dalle jegain.

Maagis darapo, darapoo bi anna weer ak bidiw. darapo bangi am lu bulo ak lu xoñga ak lu nete ak lu werta kay. Lu werta, lu xoñxu ak lu bula.

Makeh kess ayy domm , domm yakeh turex , domex denn kox dey leex domm si kahram lamm dey jukeeh , domm yakex tudax bitacola

Guuneh yii goor ak yuu jigeen yuu nehka ce behrehmi jang geih kaiyi

Magi giss aye natal, natal yee giss nase nyari jigeen ak bena natal bu raay se ganaw jigeen bi muge sul tobay kee muge odu malan.

Magi giss moto moto bi bu wertah la magi giss nett xarr xarr yagi teda si boram xarr yagi teda si suf xarr yi xarr yu weex la.

Nyarri haleh yuu goor yuu sol lu bulo teh di footbal.

Maa ngi gis ay fasong i, leekë. Leeka bi mu ngi si kow palaat. Leeka bi, mu ngi am ay xob, xob yi, xob i werta la. Am ay yenan fasong I leeka yu neeka si biiram.

Butal butal bi butal bu weex la mugi am ay nataal mage gis loko nit nitki mu ngi teyeh butal bi ci loxom bi.

Mange gis mbaal, mbal bang sopu, mbal minge amnenti koj, mungam lo bula ci kaw ak lu weex mu am lu xonxu ci suuf

Mageh giss daala yu reey, daali leguaye yeh kai la, daala yi den nuul mogi aam lu neteh nitt mung ko tiyeh si lohom.

Mangeh kess nett yu bareh , ay gorr ak ay jigeen nukeh sol yereh yu bareh teh duroh wonn gulorr , duroh woon yereh yu bareeh teh durooh woon, gih jukkeh tahaw , gih jukkeh togg.

Makeh kess ayy gorr , gorr yu bareh juroom beneh koor nugeh sol ayy kawass ak tubaii ak mbubah yeep yu werta , ayy demorr yu neteeh.

Ñax, ñax bu taxaw. Ñax mi dafa werta. Maa ngi gis suuf si ronam.

Mangi gis darapóó, darapóó bi am na lu bula, wèèx, lu xonxu, lu wèèx ak lu werta mungi am tamit lu netteh.

Gisna bena gigain, gigain baangy takhaw, mungy am kawar bu njull, kawar bu guda, mohngy tiyeh kalpeh, kalpeh bu vertah, mu sol yehreh yu wekh.

mangee gisi waxee kaay bi ni kanku tiisi loxom bi waxe kaay bi amn ay mbind ci ci ganaaw amna lu weer la amna ay bind yu barig yu na ci ganaawam

Maangy gis daali, daali gigain, daali bi njull, daali bi daali gigain la, mungy am iiy couleur chi kawam, daali bi daalah bu njull la, daali bi daalah gigain la.

Maa ngi gis boopi jigéen. mungi am kawar bu guda, kawar baañgi leetu, kawar bi kawar bu ñuul Jigéen bi mungi takë long long bu gudu, të kawar bu ñuul la am.

Mageh giss ayy taka derr ay taka derr taka derr yu taxaw nyu gi ameh ay fetel taka derr yi nyu gi sool yereh yu weex sool ay mbaxana teyeh ayy fetel sool daala yu nuul.